Dozata harigeyi oyiqonitta malla dhale shishi wothidi dhale oyikiza mishataka issi mattani wothidezi. Ha dhaleyi oyikida mishazika boxxi betetesi.

Issi maccaya bootha koote mayada wora sinthan eqqadus ha woraykka daroppe cililizayssanne malalizayssa gididi beettees.ha maccayakka ayfesoy guuthu lo7i ekkees.

issi addey dhale ba7idi doozata hargey bochonta mala dhale fistees ha doozatikka dhale demmidi lo7i otorinne hargefe haakkidi dolettes

Lanqe lanqe shuchchan ooththin haaththey giddozan dees ha giddon diza haaththezassi mithata eeshoykka giddo gelidi beettes ha mithatikka eeshota masatetees.

Daro asati guuyeranne sinththara giddinné puuttetta ishalishshe de'ettes. Ha ishalettiso puutsetikka daroppe lo'o lo'iddinné tsolqidi aawa mala be'ettettes.

Gembbo giza kaththa ayfeyi aduqqi ekkizayi dees. Ha gembbo ayfeykka daroppe ayfidayssanne lo'izayssa bessesi.

"Issi aaway sure gixxidi zalbate qachchidi bootha shurabe mayidi bo'ati ekkiza addussa aaway eqqides ha addussa aawas guye baggara uuthay pachachatida hayththara dees."

Issi dhumi ekiza heran hamutishin issoy po'i ekiza heran hamuttes. Izetappe heni bagara uththa hayththi melidaysinne cililidaytti bettetes.

wodde maththa keththay gettetizayti issi heeran ba oggen oggen uttida ha ba oggen oggen uttidayti daroppe loishin miththappe oththetidayta ha izetappe sinthe baggaraka daaro worratine cishshati dettes.

Maxaxa giza katha qomoyi issi matan maran maran utides ha maxaxaykka zo'o gididi garsara madabara hixidi wotides.

Darro utha hayithati melidinne issi issinoti cililidi betetesi, ha utha hayithetape guye baggara biridayi desi, ha biriddappe guye baggara namu'u nayiti hametishe detesi.

Muuze giza ayfa ayfey daroppe lo'idi be yuushon yuushon uttides. Ha muuzeykka kaxxi beyna qaye geetetidi erettes. Ha muuzeykka issi bolla shiiqidi dees.

Issi adde kushshe piddi ottidi daro assathi guyera dishin hassi'she dess. Ha hassai'zza addezzas guye bagar daro worathinne cilillothi bethethess.

Doozati issi bolla shiishidi maaran maaran woththida. Ha doozatikka; dono, sanththenne hara harata gidishin issi bessan eqqi deetees.

Issi aayiya kushen bootha miisha oykkada ba qaceza qacada lo7onne cililo gidida badalati ti7iza tiya heeran uttadus

Macatinne attumati issi bessan puuteta tokkanaaso giigissidi mithara bollara shaakki shaakki wothida aa maaran shaakki shaakki wothidayti daroppe loyishin bolla baggara booxi ekkees.

Heedzdzu asati issi bessan beettishin ha heedzdzu asati katha ayfeta qoreettes. Ha katha ayfe qoriza asatappe issi aayya sinthe bagga xeellashe kusheza katha giddon wothadus.

bambare giza ayfa ayfey daroppe lo7i dininne zo7i zo7i ekkidi beettees abambareykka qoodan daro giidishin ayfeykka aduqi aduqi eqqides

Daroppe lo7iza ayfa Ayfey burttukaAne geetettizayssi cilili beettees. Ha burttukaneykka orddidi haythay lee7i ekkees. Ha burttukaneykka daroppe lo7ees.

Issi aaya otetha uuthara shiishsha qachada eqqada haayashe dawus. Ha hashunchaykka bootha gidishin ha ayiya mayida mayoy woykko gabareykka booththa malees.

issi ciliili ekiza miiththa hayththe bolla miththafe oosettiza gonge giza miishsha giddon shumbura giza ayfa ayfey shiiqe uttidees ha izappe ganna baggarakka festalen dees

maaran toketida muuze giza doozati ayfezara lo7e lo7idi kaxana matidi beettettes ha muuzeykka keehippe lo7izanne maaran toketida dooza

giste giza katha ayfey qorxi qorxidi beettes ha giste giza katha ayfey issi issi heerappe lo'i lo'i shiiqiza daro wodhiza ayfe oykkides

mango giza ayfa ayfey daroppe lo7idinne ordidi beettees ha mango ayfa ayfey haythizi pachi pache ekkidi xeeresora lee7i beettees

Issi caala aaway hu'era bo'ati ekkizayti issi kushe bolla tukke ayfe oykkida ha tukke ayfeykka zo'i zo'i beettees.

daro dan'o unka unko geetetti erettizaytinne katha ayfa ayfeti deettes ha dan'o unka unkotappenne katha ayfetappe beettizay: badala,uutha,tukkenne,hara harata

baadhdho ayfa ayfe geetettiza katha qommoy issi bolla shiiqidi dees ta baadhdho ayfa ayfeykka zo7o karethinne booxi ekkizayssa geetettidi erettees

issi naya ayfa ayfe oykkada garsera issi saane iza bollara heedzdzu saaneta issi bolla shiishshada issi kushe bolla oykkadus ha oykkida nayppe guye baggara qorqoro keeththay beettees

Abakado giza ayfa ayfey daridi cilili cilili beettizayssanne issi hange bolla daro awukadoti zeenathi hange oykkiday beettes

Ambo woykko maxaxa giza katha ducay woykko unka'unkoy dees a unka'unkotikka heedzdzan shaaketetes ha izitikka issi kushe bolla beettetes.

issi bessan daroppe lo7iza puuteti deettes ha putetikka maaran maaran toketidayta ha maaran toketida puteta issi aaya dhale ushshashe dawus

Issi ayiya santhe haythe oykada saane gidon wothadus.ha aayiyaka shashe be huphen qachada daws.ha aayes guye baggaraka qorqoro sohoy dees.

Daro asati issi heeran issisako qanthe zaaridi eqqida ha issisako qanthe zaari eqqida asatappe heno baggara dizayti daro gidishin hanora dizayti guuthata.

Hezhzhu adeti pute tokishe betettes. Ha pute tokiza asatappe nam''ati gammo dunguza qodhen qachida. Ha gammo dunguza qachida adezappe issi bagara haththe ushshiza mishshi dessi.

issi dere eriso xuufe xaafi ekkidi daro asati shiiqi eqqida ha xuufeykka tophiya dere asay wolayetha giddon diza wora ishalisana mala yootees

oyddu asati kaceti ekkida mithan shuchchafe ooththettidayta bolla kezi eqqidi giigissettes ha giigisidaytikka muleykka karetha may7o may7ida

Daro asati issi oge bishe uutha puuteubbaykka oykkida. Ha uutha puute oykidaytappe issi nayiya macca. Hankkoyti addekko.

daro asati puute tokkanaas holla bookkidi holla giddozappe biitta kushen kaach kaachi kessettes a kaach kaach kessizayti daroppe lo7iza puuteta bolla giigissida

Issi waaxa booray gade goyishe beettes ha waaxa boora gooyishe beettiza addes tooynne xorqafe beettes gadeykka wontaso malatees ha wontaso malatizaykka awa ayfe caddees.

Asati ayfa'ayfe issi miisha giddon shiishshi oykkida ha shiishshi oykkida ayfaayfeti abkado geetettishin maxetidi shiiqitidayta

heedzdzu asati gade goyti giigettida gaden zeretha laallishe beettetes ha zeretha laallida aawatappe isso aaway daroppe shiisqi eqqidis

nam7u boorata issi bolla waaxidi woththides ha waaxeti diza boorati nam7aykka zo7o izetas sinthe baggarakka issi ano mitha oykkin haytheyka daridi tashkari beettes

Issi addey xurqafe hashe bolla yeggidi nam'u issi medho boorata goywaaxidi goyees ha waaxetidi goyettiza boorati booththa gidishin sinthasora karethay dees.

Ichachu addeti eqqida a ichachu addetappe heedzdzati kushe guye za7ay oykkin issinozi qanthason oykkides ankoy yeddidi eqqides izetappe guye baggara goyettida gadeykka dees.

Daro asati issi bessan eqqidi mitha shiishshi oyqqidi issi heeran macaynne addey dari eqqi beettes ha asatappe guye baggara mithati beettettes.

daro macati issi heera shiiqidinne daro unka unko ta ishalisishe deettes ha unka unkotikka darope cililidinne malalidi beettettes ha asatikka ubbaykka hokki ososona

Issi denba bessan daro asati puute tokka naa olla bookkidi bookkido ollappe kushera kaachchi kaachchi maaran kessi woththidi senthera eqqida.

Gosha kaameti issi maaran eqidi deetes ha issi maaran eqidi dizaytape mitha garsara issi yushon eqida.

Shuchchappe ooththtetida aaho keththa mattan gadde goshsha gooyiza kaamey eqqides ha kaameppeka ciililo qalamen gorppetida ha kamessika aaduusa goomay de'essi.

Goshsha kameyi daroppe lo'iddinne betees.haa goshsha kameyi oraththa gidishshin hara kameyi izza ba'iddi efees.

Issi goshsha kaamey giddon ba goomma wothidi sintheninne guyen marashan biitta kikkisidi goyees .ha goyiza kaameykka maaran maaran woththees.

zo7o goshsha kaamey goshsha guyishe beettes ha goshsha guyiza kaamey zo7o qalamen tiyettides izappe heno baggara daro mithatinne keeththati beettetes

issi addey eqqidi kooshe gitasiza miisha oyqqidi dees ha kooshe gitathiza miishaykka sinthasora dees addes guye baggarakka demba gadeti deettes

daro goshsha kaameti issi irxa bessan eqqidi deettes ha goshsha kaametappe sintha baggara issi addey hamettes adde sintharakka kaameti eqqidi deettes

wode gade goyiza kaame daaniza maashiney dees ta wode kaame daaniza maashinezakka nam7u asati ooththetes issinozi adde issinoya indo

issi goshsha kaamey ha ke'i eqqidi denba gaden xura woykko gudulla kessidi goyees sinthara yiza kaamey hessadan goyishin guyera diza kaameykka gudullan eqqides

Hissi addey kooshe gujjiza miisha oykkidi sinthe xeellish dees ha addezikka nam7u madha may7o may7di muzipika dizayssa bessee

katha cakkiza kaamey issi bessara katha cakkinne bukki hara kaame garssan qolees. ha kathayka daroppe lo'izayssanne issi maaran toketidayssa besses.

Gade goyiza nam'u booratinne caanara biza issi harey deettes ha gade goyiza nam7u booratappe issoy zo7o boroqo gidishin hankoy karetha gidees

Issi addey nam'u boora issi bolla waaxidi goyishe dees ha goyishe diza boorati issi zo'o issinozi booththa wancara ha addeyka marasha oykkidi ka du'ara dees.

wode gade goyiza kaameti henira hanira giidinne dari eqqidi deettes hadari eqqi diza kaametappe haakkidi zo7o kaamey beettes

Goshsha kaamey issi keeththa matan eqqides hakames heno baggara cilili beettiza wurati deettes hakameska bolla baggay cililo medhe.

Issi kaamey sinthe baggara eqqin izappe sinthe baggara daro kaameti wora woykko mitha giddon eqqi eqqidi beettettes ha kametikka zo'o.

Katha buucciza woykko cakkiza kaamey katha cakkishe dees ha kaametikka nam'a gidishin issi kaame bolla tophiya bandiray dees.

Cililonne zo'o kaamey issi bessan eqqides ha kaametikka daroppe lo'ishin goommay izeta karethikko izetappe hano baggara cililo maatatikka deettes.

Denbatti ekkiza heeran daro kaameti oohsho gelanas shiiqi eqqida ha shiiqi ekkida kaametikka qoodan daro ha gadeykka daroppe denbatees.

Phissi aaway kaame bolla eqqidi kamera oosettiza ooso ooththees hara asati garserakka wolqa oosota ooththidi maaddettis.

Goshsha kaame geetettizayti issi matan shiiqidi eqqida ha goshsha kaametappe namu'ay sinthasora dhoqu giidi bettettes haz goshsha kametas medhoy zo'onne kareth.

Daro goshsha kaameti issi heeran shiiqi eqqida ha shiiqi eqqida kaameta matan issi naayka eqqides ha kametappe guye baggaranne sinthe baggara worati deettes.

Badala giza katha ayfe issi kaamey buucidi woykko cakkidi hara kaame bolla caanees ha caanettizo katha qommoy daroppe lo7iza badala geetettiza katha ayfe.

Ayfaayfeti issi heeran shiiqidi beeththeeththes;ayfaayfeththikka sanththenne thimaathime geetheththoosona;ha sanththee orddinne bootstsi bootstsi ekkizayssa gidishin thimaathime daroppe kaththidi zo7i beeththees.

Qeeri nayti be sinthan katha wothidi laaxa mishe detes. Ha qeeri nayti mishini nam'u macatinne Adey sintharanne guyera eqida.

Issi gita maachiya issi gaashe maachewu kaati muuzashe haathe doya emada izi kuushe soyo xelawusi izippe heni guye bagara hara gaasheti meetes haara issi nayaka muuzawus.

Issi naya santhe kushen oykada hu'ey mela yedadanne bootha mayo mayada eqadus iza mayida mayoykka iza oykida santhe mila oykidees.

issi addey katha shiishidi iza matan eqqides hanko naytikka guye baggara issi keeththa garsan uttidatinne eqqidayti deettes

issi kaththa keeththa geetettida kaththa keeththan daro kaththati madabaran siketidi issi bolla duulettidi uttida ha doorettidi uttida kaththati booththa madabaran deettis

oyddu asati issi heeran eqqida ha oyddu asatappe nam7ay adde nam7ay maca ha nam7u macatappe issi noya caala woykko cima giidishin hankoyti naatetha

gashe nayti uttidi dishin issi naya izitas katha gujjawus ha katha gujjiza na7iyakka booththa shurabe mayada huphe mela yeddadus

Nam'u addetinne oyddu macati eqqiti deettes ta oyddu macatappenne nam'u addetappe issi macayra issi addezara malaxire wothida.

oyddu asati eqqidi deettes ha oyddu asati eqqidi dizaytappe nam7ay maca nam7ay addekko ha izeti eqqidi dizayssappe guye baggara kathay matabarara qachettidi dees

issi naya hokkada kath baarawus naazikka uttidi zo7o shurabe maydi dishe nayo katha barsees habarettizanne barsiza nayta matara haaththeyka dees

katha keeththa giddon heedzdzu asati eqqidi deettes ha katha keeththa giddoppe issi cililo shurabe maydoy karetha qoofe woththida addey katha idimmidi efees

ichachu nayti qanthe mulekka ha zaaridi eqqida ha ha zaari eqqida naytikka heedzdzay attuma nam'ay maca ha asata guyerakka kaamey eqqides

Daro asati issi bessan uttidi deettes ha daro asati katha issi bessan shiiqiza bessan uttidi deettes haddizo asatas guye baggara shuchchafe oosettida keeththey dees.

issi uray katha ehi ehi wothishin issoy haassan wotha hessan wotha giidi giidi yootes ha yootiza addezikka qoofe huphe bolla woththides

Issi maciya daroppe lo'iza katha qommotanne zayte geetettiza miishata issi heeran shiishsha katha woththiza botan oykkadus.

Issi aaway baddala boqiddi poqqozarra hayiththezara harixes ha badalayikka daroppe lo'izayissa gididi galalo malathi bettes.

Issi aayyiya gaashe giza ayfe ayifa giddon eqada mithara dentha dentha essaws. Ha dentha dentha essiza aayya kooti mayada qace qacada eqadasu.

Daro cilillo ayfa ayifeti maran maran toketidi ottoridi diccidi betetes ha ottori diccida dicciz betiza ayfa ayfeti maran maran duge pude gonitan siit gidi diccetes.

Issi addey daroppe lo'iza booththanne cililo maliza shurabe mayidi, sure gixxidi ayfe mastote woththidi, lo'i beettiza kaththa ayfa ayfeda sinththan eqqides.

Darope cililidi betiza ayifa ayifetine utati detes utati adda hayitara pachi ekidi cililidi konashetan kametidi utidayitakko.

Issi demba besan badala ayife zeretidinne dolidi loc'iloc'idinne hayita akidi betetes ha haho hayithayi badala getetidi eretes

daroppe aduqida maatatinne haakki hakki eqqida mithati bettetes ha mithatinne ha maatati jillidi woykko cililidi ekketes ha cililo maatati daro lo7o

Giste giza katha qommoy ba maaran maaran toketidi daroppe lo7idi awa ayfedan xalqedan poo7i poo7i beettiza xeellanaw lo7iza kaththa qommo geetetti erettees.

daro addeti issi heerara oge beettes, ha oge biza asata matara badalay lo'i lo'idi beettes, ha badala giza ayfa ayfeykka daroppe ufayssees

Issi aaway maaran tokeththida kaththa ayfetha giddon eqqi des; ha kaththa ayfetha giddon eqqida aaway kareththa sure gixxidi kareththa koote mayidi booththa shuraabe mayidi qace qacidi eqqi des.

Ichachu asati issi bolla qoodan badala giza katha ayfe poqqishe deettes. Ha katha ayfe poqqiza asatappe issinoy adde oydday macca geetetti eretteettes.

Daro dan77o doozati issi heeran beettettes. Ha dan7o doozatappe guye baggara daro woratinne zumati beeteettes. Ha woratinne zumati cililo.

Doozati cililinne lo7i ekkizayti diishin doozatappe heno baggara woraynne guuthu aakki ekkiza dembba gadey dees.

Issi addey daroppe lo'iza katha ayfe matan badala geetettiza ayfa ayfeta heeran eqqidi beettes ha badala ayfa ayfetikka daro cillidi beettetes

gembbo giza ayfa ayfey haythe lee'i ekkidin adussa qoodhera dizayssi aypey bollan tookkidi zhillidinne cil'ilidi beettees. Ha cilili beettiza ayfa ayfey gembo geetettes.

Daro asati gistte giza kaththa ayife giddon eqqida. Ha gistte giza kaththa ayife daroppe loo'izaysanne loc'uloc'idi malali betizaysa.

Issi addey maxaxa kushen oykkidi zo7o masara koote may7idi saate kushen aaththidi miicishe utti beyees ha addeykka aarissa medho.

giste giza katha ayfey daroppe lo7izayssanne maltizayssi beettes ha gistes gaaththa giddon issi addey eqqidi dees gisteyka paasho kessides

Timatime giza ayfa ayfey daroppe cillidinne aakki ekkidi beettes ha cillidinne aakki ekkiza timatime giza haythas maaray maaray dees

Nam'u addeti issi matan eqqida addetappe issoy dunguza qoodhen qachin issoy duge mela yeddi aggides hanam'aykka issi medho ayfe mastote woththida koofekka issi medho woththida.

Daro asati fuute giddo gelidi fuute giddoppe maata harmishenne maata wodhishe beettettes issi nay daachcho kunthidi miisha tookkidi ekkibees

Ayfa ayfetanne dhaleta issi matan shiishshi matabara giddon woththides ta matabara giddon woththida addezikka issi bootan uttidi kushe idimmidi dees.

Badala giza katha ayfey dari dariti issi denba heeran lo'idi beettes izappe heno baggarakka taroppe lo'iza katha ayfeti issi heeran deettes.

Nam7u addeti al7o gaammo dunguza qoodhe bolla yeggidi qoobe huphen woththidi manaxere ayfen woththidi badala tiya nam7aykka oykkida.

Badala giza ayfa ayfey daroppe tiyidinne oldoqo geetettidi beettees ha oldoqo badalaykka xeellanas ayfes lo7es ha lo'izayssikka cililo matatidi dees.

Heedzdzu addeti gaammo dongoza qoodhen qachida ha heedzdzu addetikka issime dho koobe woththida ize ta matara badalay tiyattidi laroppe oldoqibeette.

Ha puteti issibola shiqidi dari daridi betetes ha putetika ayipe tuke puteko ha putetaska gidoni gidoni warikata mala xapetiday eqi eqides

Issi addee cililidinne malallidi beettizabessan eqqi des; ha addezi eqqidazayssas guye baggaara daro worati beettees; ha woray daroppe ufayssees.

Daro asati issi heran shiqi eqidi guthay gitay gitayne qantay issi besan eqida ha izati eqida heray daro pute coridinne locilocidi betes.

Ha away wora matan eqidi huphera bo'ati ekizay ayde bola menaxire wothiday Bula kote mayidi qodhizan karabate gizaysa qachides

Issi addee ayfe manatsire woththidi ciishshaa oykkidi izi garssan biiththaa shiishshes; ha ciishshaa shiishshiza addethi saathee kushen aaththi des.

Daro asati puute shishidi tikishin issi aayo boththa qamissa mayiddara putte kushen oyikada issi na'a guye kalawus.

Issi woran dari dari eqida mithati betes ha mithata garsaraka puteti daridi doletes ha mithatika adusatetan daro betidayisa

Woray dari daridi issi bessan shiiqetidi de'es ha wora giddon sinththara diza miththiyaka zeenada ziqi gaada dawus ha ziqi gida miithaykka nam'u hanggey dees.

Issi addey malali malalidi lo'i lo'idi eqqides ha eqqido addeska kushey issi mala histidinne zo'o gina gida shurabe mayidi sure gixxidi cililo sinththan eqqides.

Issi addezi puute tokkidi puute garsan biita shiishees. Ha biita shiishiza addezi bootha mayo mayidi samaye sure gixxidi kushen saate oykides.

Issi addey olla bookkidi puute tokkidinne biitta zaarees. Ha tokkiza adde matarakka issi indiya eqqadus. ha addezappe hano baggarakka hara asi dees.

aaway eqqidi diishin boorati maatameettes boorati maatamizayti daroppe lo7izayta izetikka zo7o boora geetettettes aboorataska guye baggara worati deettes

issi addey fuute oykkidi biitta izi garsan shiishshees ha addezikka botte aaththidi saate kushen aaththidi karetha tisherte may7des

Daro assathi issippe gididine oge hamuthishe bethethess ha daro assathupe sinthera buzza addezi boththa shamize mayid sathe kushiyan athidi dees.

Issi addey fuute tokkishe booththa shurabe may'di biitta fuute garsan shiishshees ha addezikka hadeysa kushen saate aaththides

Wora matan daro asati maaran bishe deettes amaarara biza asatappe guyera issi macara issi addeyra deettes ha asatas miyerakka daro worati deettes.

issi maciya unka unko garsan biitta shiishshawus ha macayakka daroppe lo7izaaro gidishin izippe heno baggara adde karetha koote may7di bishe dees

Issi addezi kushe laalli oykkidi daro hangetinne boncoti diza mithatas sinthe baggara eqqides ha addeza matanka issi mitheya bootta beettawus.

daro asati issi bessan shiiqi shiiqi uttidi darota beettes ha asatikka guye baggara woray woykko daro mithati deettes

Wora giddon guutho dari dari ekkiza asati dishe worappe xuugettes ha woratikka haakki haakki ekkidayta gididi bettetes a7izappe guye baggara daro woratikka deettes.

issi addey dunguza qoodhen qachidi issi fuutiyo tokkidi biitta izi garsan shiishsishinne ishalisishe beettees ha addeyka guye bagga qoobe zaari wothidi dees

issi addey dhoqu gi eqqidi qanthasora kushe aaththidi eqqides ha addezas guye baggarakka daro woratinne ciisha masatiza lo7o tibete

xeeray baynta meli meli ekkida mithati issi bessan deettes ha meli meli ekkida xeeray baynta mithati issi matan shiiqidi uttida

asati hen hani giidi daro bessan laaleti laalet eqqida ha asatan eqqidaynne hamuttiday deettes a asati lo7i lo7e cilili beettiza bessan eqqida asatappe guye baggara woray daridikka beettes

Daro asati wora giddon gelidi wora giddan futetara giddora amutettes ha futetappe aduqi aduq ekkiza daro mithati eqqidi deettes.

Issi wora garsara heni baggara hani baggara woray kumidi dishin giddozara ogey aaththidi efees ha ogeykka wora lanqe lanqe kessidi dees

Daro heedzdza gidida keeththeti bettetes ha keeththetikka qorqoro keeththa keexanas giigeti uttidayta ha qorqorotappe issi miyera ayya eqqadus izippe guye baggara woray dees.

Daro asati fuuteynne doozati toketidoyssa matan deettes ha heedzdzu addetappe sinthe baggara issi macaya eqqada beettawus

Ogge bolla ayifa ayiffeta bayizzettes ha ayifa ayifeta bayizizayti attuma nayta giddishshi ha ayifa ayifey muzze gettetes issi ayiya muzze bayiziza nayitas guye. baggara hamutawusi.

Issi bayixonne shammo ooththo hiya matani daro ayifa syifeti shiqidi deteesi ha ayifa ayifetikka boththa shunikiritto bamibarenne hara hara donota getetidi eretesi

Daro ayfa ayfeti issi herani marabeni qachetidi detesi, ha marabeni qachetidi diza ayfa ayfeti loome,timatime , zo'o shunkurtonne muuze getetesi.

issi heeran ayfa ayfeta shiishshidi gish gish woththida ha gish gish woththida uray bayzanasane shammanas giigissidi woththides

Ayfo ayfeti issi heeran shiiqi eqqida ha ayfi ayfetappe daroti muuzee mango papaayanne hara hara katha ayfe ayfeta geetetti erettete

Issi aayya futeta giddoppe maata qorashe goosse goozada duuna be carqan qachada shurabe may'ada uuthama

issi heeran lo'i lo'idi beettiza ayfiayfeti deettes ha ayfaayfetappe issi issinoti burtukane bambaarey santhe ayfenne zo'o shunkurte geetettidi erettettes

Ayfaaybe woykko dan'o dooza geetettizayssappe qosxa geetettizay issi matabara giddoninne hara ayfa ayfeta be matara wothin issi iiran uttides.

issi keeththa giddon ayfaayfey dees ha ayfaayfetikka daroppe lo7izayta ha ayfa ayfetikka muuze mango dononne zo7o shunkurto geetettizayti dees

Giya geddun daro asati yaanxila oykkidi ayfa'ayfetanne katha qommota bayzishenne shamishe beettetes ha asatappe guye baggara mitha birdaynne mismaaren choocettiday dees.

hissi miisha giddon timatimey dees ha timatimey daroppe lo7idi kaxides ha qaxida timatimeykka zo7i teeri teeri ekkees ha timatimey oykkido miishaykka mithafe oosettides

Issi kamey gade goyza besan eqides. Lo'i lo'id ba madhara eqides. Ha kameska guye bagara qexetonta gadey de'es.

Beni wode maatha koothe getetizayti daro bessan qaaphetida ha daro bessan qaaphetida matha koothey issi mitha bolla de'ees ha mithas qase garsa bagara cililo mithatka dari eqida

Nam'u asati demba gaden oothishe deetes ha nam'u asatape issi aaway gade booki booki besishen na'ayka zeretha holan yeges.

Issi addey loyzza ayfaayffe getetizza mango gizza mithew hangezzora shishi oykishe dees ha mangoyakka lo'dda ayffa betaws.

Issi naya cisha oyikada eqadus ha na'a oyikida cishayzi darope loizaysane hara hara medhoy dizaysa beses ha naepe guye bagaraka issi atuma na'ay eqides

Darro assati issi bessani eqidi detesi, ha eqidi diza assata sinithani madabarara kathayinne hara hara mishati betesi ha maddabaranikka kathayi qasheti qasheti utisi

Essa getetida mathape ossetida shidayi issi bessani shiqidi utidesi bollara diza matha essayi essa gidishini gidoraka koka giza matha ossoyi dessi

kameti biitta liiqisidi shiishshi shiishi issi heera zari zari wothettes akameti zari zari wothida biitta giddon katha ayfey zerettes

issi dooza giddon oyddu asati deettes, ha oyddu asatikka puuteta hamuti hamutei sharqi sharqi xeellidi be'ettes, ha puutetikka daroppe ishalettidoyta.

asati kuttota marabe kaaththan gelsidi wothida ha kuttoti dari beettishin be kath mishe deettes issi adde kuttoykka eqqides

issi addey ciishsha daroppe lo7izayta issi bessan shiishshi woththidi izetappe guye baggara eqqides ha ciishshatikka zo7o pudho pudhetes hanoytikka hara medhoy medhoy dees

Daro ayfa ayfeti issi bessan deettes ha ayfa ayfetinne puteti dishin daro asatikka izita ishalisishe bettestes.

issi sinthara diza macaya ciisha be sinthan wothada issi issi haytha duutha duutha hara miishan yeggawus hanko daro asati heno baggarakka deettes

Issi naay daroppe lo'iza ciishshata issi bessan shiishshi oykkidis ha oykkida naappeka guye baggara issi naay eqqidi xeellees ha naappeka sintha baggara daro ciishshati deettis.

wode matha kooththay sa7appe dhoqu giidi mitha bolla ooththettidi dees ha mitha bolla ooththettida matha kooththeti qoodan daro gididishin izatas bolla baggarakka porkoroy dees

Heedzdzu maca nayti ciishsha giddon aadhdhi eqqida ha ciishayka daroppe lo'izanne loculocidi beettiza medhoy dees ta macatikka issi neya uttada nam'ay eqqidi beettettes.

lssi aaway matha eessa qanxi qanxidi kessees ha matha eessay qanxeti qanxetti kezizayssi daroppe lo'zayssanne mal'zayssa gididi erettees.

beni wode woysha mithafe oosettiza di7e geetettiza ti deettes ha di7etas matarakka mithanne ayfa7aybeti lo7i cilili beetettes

Issi naya galalo ciisha kushen oykkada salo samaye shoraabe may'ada maantha beradhe dhoqo histada miicashe beettawus hanayakka daroppe lo'izaaro

daro asati issi heeran eqqidi deettes ha daro haasatappe guye baggarakka goshshe kaamey eqqides ha asatas hano baggarakka issi mith anoy gididi hangey dari eqqiday dees

heedzdzu macati daroppe lo7iza ciisha giddon eqqida ha ciishsha giddon eqqida macatikka heedzdzaykka shaashe hu7en qachida ha qachida macatappe giddo macaya adussa.

Nam7u nayti dupe bolla booththa arqe woththidi ciisha kushen oyqqidi deettes ha ciisha kushen oykkida nayti zo7o may7o may7ida.

Asati issi heeran shiiqidi galalo may'o maydi qace qacidi uttida ha galalo may'o maydaytappe issi hano baggara dizayssi booththa koote maydes

Biitta hooththiza kaamey daro puuteta giddon gelidi puuteta maxishenne ishalthishe dees ha kaameykka daroppe go'ay dizayssa bessees.

Katha zeranas issi demba boota kaamey guyi giigissin hara kaamey polla kessees ha holla kessida kaameykka daro maarashay dees.

issi naya ceeshsha giddon uttada Haretha qoobe woththada ceeshsha daroppe lo'izayssa kushen oykkadus ha kushen oykkida ceeshshatikka zo'o pudho pudhidi beettettes ha izippe guye baggarakka daro ceeshshati deettes.

Daro asati issi heeran uttidi galalo may'o may'di uttida addeyka galalo qace qachidi booththa koote may7di izetara uttides.

daro asati issi soho giddon cililo may7o may7di ciishsha oykki oykki qachetes ha ciishsha qachetizo ciishshaykka zo7o pudhonne lo7iza malay dees

issi heeran katha ayfey dharoppe cilidinne lo7idi beettes ha cillidinne lo7idi beettiza katha qommoy giste geetettes.

Issi macaya sinthara ciishsha oyqada pudhozanne lo'iza medhoza beyawus ha beyizo macayakka ba huphe bolla shaasheza qacadus.

Issi heeran haaththey wodhishe betees.ha haaththey wodhiza heeraykka miththatan kametishe de'es.ha miththatikka haaththey de'iza gishaw cillili cillilidi de'es.

Issi boshetti ekkiza bessan ogge oththiza kammeyinne dari dari shiqqida asati dettes ha ogge oththizza kamezika qodheyi adduqi ekkes.

Issi herani cugani cugani osetida puuteta tokanasi gigisida dembayi de'esi. Ha dembasika gidora Gita ogeyi efesi, ha oges wursethanka issi cuway betes.

issi bessan lo7idi aakkida pacha heeran puuteta zeranass giigissida ollay dees ha olla giddorakka haaththey bishe beettees

Nam7u addeti issi medho shurabe mayIdi issi bessan eqqida. Ha eqqida addetas guye baggarakka daroppe cilli ekkiza puuteti deettes.

Oge othanassinne hara hara miishata giigissanaas oge oothiza kaamey issi bessan eqqidi biitta goyees ha biitta goyiza kaamey aduqi aduqi ekkees.

asi haro giza haaththa shiiqoti baana ogeza ooththetes ha haro ogeza ooththishin issi baggara puuteti toketida tossaykka daro cililidi beettes

heedzdzu asati eqqidi deettes a heedzdzu asatappe nam'ay adde issinoya maca ha macayakka manadxire wothadus ushacha baggara eqqida addeyka kushe kiisen yeddides

Issi addey puuteta haaththa ushshanas issi haaththa meisha shiishshi oykkidi ba ayfe bolla manaxire wothidi bulla shurabe may7di sure gixidi eqqi.

denbati ekkiza gade matan haaththay zogga garsara bees ha zoggaykka shuchcharanne biratappe ooththettidayssa gidishin pirataykka miyera eqqi eqqi dees

nam7u attumati toho bolla uttidi deettes ha nam7u attumatappe issoy ciishshuwa oykkidi uttidis ha nam7u attumatappe haakkidi be ishin daro asay dees

Daro asati issife kezidi oge hamutishe deettes oge hamutizaytappe hano baggara nam7aykka kometha may7o may7ida a kometha may7o may7idaytikka daroppe lo7es.

Issi heeran xolqi xolqi ekkizaytinne awa mala foo'iza biratappe keziza poceti beettetis ha beettizaytappe issi baggara zo'o kaamey eqqidis.

Heedzdzu asati deettes heedzdzu asati dizaytatappe issinozi uttidi dees hauttidayssikka ba huphe bolla zo'o qace qachides nam'u eqqidaytappe issinozi manaxire baayfe bolla wothidi dees.

Daro wole miizati issi heeran cililo gidida mata mishe de'etessi. Ha izeti mizayssappe guye baggara shuchchappe oothetida keethati deetessi.

Demba gaden so medosati mata maxi mishe detes, ha mata mishe diza medosata matan anoy issino gidishin dhoqu gid laalet ekiza mthay Des.

Soo medosati issi madada oyikkidi hamutishshe detees.haa medosatikka mizatta getetetees.haa mizatappe sintha bagara 2karethati de'osona

Kuto phuphuleyi issi maranni issi mishsha maliddi uttides.haa uttida kuto phuphuleti qodanni daro ha darotikka issi mishsha masatetees.

Oyddu miizati issi matan eqqidi maata metees; ha maata miza meheta giddope issoy boothu nam'ay zo'o gidishin issoy karethi ha karetha bollaka shurabey dess.

Daro dorssathinne deyshathi soo medosathi issipe gidi haththe ollan mathan dethess. Ha haththe olla mathan dizayttape issinyya izzas gidon eqadus.

Issi heeran maaran maaran uttida kutto phuphuleti beetetees; ha kutto phuphuleti be maaran maaran uttishe daro cuga kessida

Daro hareti maata caani ekkidi hametishe deetees. Ha daro hareti guyera beetishin,izetappe sinthera dizay oyddu haretako.

Soo medoosati issi heeran aduqe aduqe ekkiza maata mishe deettes, ha soo medosatikka miiza geetettishin zo'oynne karethi dari dari beettes.

wode mehe geetettiza wolqama soo medoosay be kath mishe beettes ha be kath miza wolqama medoosay masarati ekkiza karethanne bootha walaka

Daro meheti issi bessan maata mehetes hamaata mizaytikka karethanne zo'o daro meheti beettettes booththati issi issinotakko.

daro deyshati issi heeran maata mishe beettetes adeyshatikka addey macay dari dari beettes ha adde deeshataska kacey daroppe orde

Daro soo me doossata woykko miiza geetettizayta laagga ekkada issi naya wora giddora bawus ha miizatappe sinthara biza miiziya booththa adussa gidada beettawus.

Daro soo me doosa woykko dorse geetettizayti deettes ha dorsatakka guyera heedzdza gidiza asati laggi ekkidi yeettes ha laagettiza dorsatas miiye baggarakka daro maatati deettes

soome doossati issi so eqqidi deettes ha eqqidi dizayti booranne miiza takko izetappe sintha baggara diza meerara gitati ekkiza booratoon wodoroy dees

issi aayya toho bolla uttada pooxa huphe gaththada miiza maathashe dawus ha miziyakka eqqadanne wonizada bessawus ha aayyakka ba huphe guye zarsa dadissadus

issi heeran daro wude meheti deettes ha daro wode meheti lo7iza denba heeran zin7idi deettes ha zin7i diza meheti karetha walakanne zo7o

so medoosa geetetti eretizayti heedzdzu deyishatinne oyddu miizati bettetes ha miizatappe issiniya karetha gidishin bana laacawus

ooratha medoosa qommoy dari dari eqqidi bettettis ha dari eqqido ooratha medoosa qommoti miiza maranne booratikka eqqi dide

issi addey wode miiziyo maata barsishe dees ha wode miizayssi haythan galalo worqe malatizayssi mela heedzdza mela giza paydoy dees

heedzdzu addeti boora waaxidi goyishe deettes ha heedzdzu addetappe issinozi qoobe wotherenna nam7atikka wothida ha sinthara goyiza addeza booray zo7onne booththa

denba heeran miizata nayti heemettes denba heeran heemettiza miizati daroti zo7o ha miizatappe guye baggara woray dees

Daro deyshati issi bessan oge hamutishe deettes ha qoodan daro deyshata nam'u nayti heemeettes ha nam'u naytikka guye baggara kushe aaththidi mitha hashe bolla oykkida.

Wode miizati be zadalo giddon qacshettidi maata mishe deettes ha maata miza wode meheti booththanne karethatakko ha karethanne booththati daroppe lo7izayta.

daro soome doosati woykko miizati issi matan shiiqidi maata mishe deettis ha maata mizayta hee mizayti nam7u nayti izeta matan eqqida heni haakkon daro worati deettis

Guya giddon zalanjati dorsata shammi shammidi shiishshi qalamera zokko bollan tiiti goththida hatiyettida meheti naggadeyssa.

issi nay daro deeshata hee manas heenthaso laaggi ekkidi bees ha daro deeshatekka karethinne booththa daridi beettetes ha issi issi booththataska kacesoy karetha

nam7u nayti daro deysha laagila ekkidi wora gaath beettes ha woraykka booxxi booxxidi beettes ha nam7u nayti efiza deyshati paydonikka daro

Oydu asati issi heeran shiiqidi mithape saatine giza miisha oothidi iza gidon badala qolidi badala iithane lo'o gizaysa shaaki shaaki deetes.

Daro asatappe issi adey woyko polisse gettetizayssi hanin eqqidi akafa kuushshen oyqiddi biitta kesses . Ha biitakka issi medho gidishin

Issi Adey daro putet maran toketidaysa gidora hamutishe betes. Ha issi adey gede hamutishn sekira hara adeyka ha eqid xeles.

Daro addeti issi heeran eqi iisi adezi Cishad haythes Oykides Ha cishayaka Loizaro Gidishin izetape guye bagara Worayka betes

Giste giza kaththa ayfey qorixidinne maxo gakid pashsho pahsho esidi eqides ha be pashsho pahsho esid utida gistey daroppe lo'idinne ayfid bettes

Maaran maaran thokeththida puuthethi daroppe cilili beeththeeththes; issi maaran badala, issi maaran maxaxxa gisththidi thokeththida thokeththi daroppe lo7iza medhoora eqqidi beeththees.

Issi addey boyna giza kath kushen oykkidi guluntidi miicishe eqqidis ha addeza matarakka maata keethe dees ha maata keeththe matarakka woratinne ayfaybeti do'osona

daro asati guyera badala giza katha ayfey lo7idi beettishin buro giigiza gaden shiiqi daroti eqqida ha eqqida asatappe sintha baggara woray dees

maaran toketida tukke ayfa ayfey beettes ha tuke ayfe ayfeykka awa ekkanas laaletti laaletti dees ha alaletti ekkida ayfa ayfetikka daroppe lo7ettis izetappe hano baggarakka fistali gaddon kuutey dolees

issi bessan dono giza unka unkoy daroppe loculocidinne pudhidi beettes ha pudhidi beettiza donoykka daroppe ufaysizayssa gididi maaran maaran toketides

Uuththa giza doozati deishshin uuthata matarakka aduqi aduqi ekkiza miththati deettes ha mithatikka daroppe cilili hayththi deettes

issi aaya katha ayfe bukka shiishshadanne bukkidoyssa pith malatiza miishan funnawus ha7ayyyakka toho bolla aduqi ekkiza maata bolla uttadus

daroppe lo7iza dan7o unka unkoti woykko tukke giza putetinne muuze giza yalaga toketidayti issi bessan bettettes ha muuzessinne tukkis giddon mithay eqqides

Issi heeran muuzey qanxettidinne ba aayppe shaaketidi issi bolla shiiqidi uttides ha issi bolla shiiqida muuzeti daro gakkidaytanne lo7izayta.

Badala ayfey lo'i lo'idi daroppe ufaysizanne galatisiza ayfe ayfidi beettes ha badala ayfey wodhenne erettida go'a immizayssa gididi beettes

issi aaway futeta pestalen qachidi issi bessan dichees ha dicciza puuteti daroppe cilidinne malalidi bettetes aawaykka qoodhen afila xaaxides

Issi heeran daro ayfa ayfeta shiishshidi izeta misilera qoncisettes amisilera qoncizayti daro gididi issi heeran beettettes.

daro nayti issi heeran shiiqi eqqin aaway gistes giddon gelidi eqqides ta gistes giddon geli eqqida aawa sinthan diza addey kushe bolla bessees

Dan'o unka unko geetettiza dono giza katha qommoy maaran toketidi daroppe colqo colqidinne booththa pudho pudhidi beettees afudhoynne donoy daroppe lo'ees.

Heedzdzu macati issi bolla shiiqidi duno giza onka onko wochishe deettes ha duno

Daro addeti issi mata shiiqi eqqidi issi unka'unkoy lo'i diccizayssa beettis ha unka'unkoyakka paydon heedzdzaso dawus issi addey izi matan shiiqi eqqidi qoobe wothe.

Keehippe lo'iza ayfe tukke puutey dolishe beettees ha ayfe tukkey maaran maaran toketidi dees ha ayfe tukke pfuutey daroppe col'u col'idi lo'ees.

Daro macati issi bissan shiiqidi uutha hayishe deettes ha hayishe diza macatappe garse baggara yakasha saattishe woykko qanxishe deettes.

Hare giza soo medosay eqqidi deetes. Hare giza soo medosatappe heedzati beetetees. Ha heedzatappe sinthe baggara diza harezi zokkoso qachchi caanidi hamutees.

Hezu asati detes ha hezu asati issi mara na'iu oyikidi hayithan biratara woriqe gizayisa athetes ha mariyaka botha hara mehiti daroti izi matara detes

Issi na'ya eqqada dawusu ha eqqada diiza nayyi guyyera booroqqo paray dessi ha paarasikka daaro baggay zo'o ha paarazasi garsse baggara issi adey uttidi dessi.

So medosa geteti ertizayti miiza getetizayti detese ha mizatatikka daroy Botha gidishin gido heran betizaysi zo'o masaranne zo'o bula getetetese

daro asati issi heeran mehetara deettes ha mehetara diza asatappe issi aakimey karetha boolas kacen wodero oykkidi dees henirakka zo7o metikka bettetes

Heedzdzu asati issi heeran eqqida ha heedzdzu asatappe issi aakimezi haythe bolla marmariza miishe wocththidi siyishe dees ha izi siyizaykka soome doossa paragetette.

nam7u asati hare giza soome doossa bisinthan wothidi eqqida ha eqqida ares issi addey qoodhen wodoro aaththidi shiish oykkides

Nam'u kaamey oge bolla zokko zokko zaaridi eqqida ha nam'u kaametappe sinthe baggara dizayssi baccinete caanishin guye baggara dizay meto gallas ashshiza kaame geetetti erettes.

Issi naay eqqidi dees hanaaza matara daro wode meheti maata mishenne haaththe uyishe beettettis ha haaththe uyiza medoosati daroppe lo'etis.

Nam'u asati eqqidi deettes anam'u asati eqqidi dishin issi addezi hare qoodhen wodero aaththidi hareza oykkidi dees ha ha qoodhen aadhdhida harezappe guye baggarakka hara harey dees

Ichashu hatha giddoni didda hatha medosati betesi. Ha hatha medosatappe sinitha bagara guthu worati bettese.

Hayilasho giza haatha medossayi dona doyiddi achchaka laliddi wothidesi. Izappe guye hinno bagara matatine worrati bettesi ha hayilashoyika aki eqi betesi.

Godare giiza wora medossay eqqidi bettes ha goddare giiza worra meddosasi hayththey aaho nam'u hayththey dessi nam'u ayffeynne nam'u siidhey dessi.

Wora medosati Namu Maheti issi matan de'tes ha issi matan diza Wora medosa mahe getetiza zerethati goynay aduqi ekin galbayka Cadeti Cadeti Dess

Worra medossa gettetida godarey gettetiza wora meddosay dessi ha wora meddosay hayiththey ahho giddishin sinththasoynne tohhossoy guuxxi ekkes ha issinozi ziiniidi deessi.

Wora medosati daroppe lo'izayssinne orddi orddi ekkizayti de'ettees ha wora medosati kacey guyera aalidi simmi eqqides ha wora medosataskka goynay guuththa.

Issi ecere giza medosay goynara aduqi ekizay des ha ecere gizaris nam'u ayfeynne nam'u haythey des haytheyka pachi ekes

Wora medosa getetiza darope ayfe sohuwara aki ekidi sidhe soynne duna sohoy lo'iza wora medosa gamo geteti eretes ha gamoska hayte gutha.

Gudduntha giza wora medosay dees; ha gudduntha giza wora medosas siidheso adduqi ekkidi bollay ordi ordi toppilati tohoy ekkiza wora medosa.

Aylu kana giza wora medosay des aylu kana giza siiti ooththi ba hayththa esinne bees ha aylu kanas duunasoy lee'e goyinay paashoti eekes.

Daroppe lo'iza wode meheti detees wode mehetika heedzdzay zo'oti ekkishin issiniya kareththa boroqo geetetawus ha heedzdzu zo'otappe issi zo'oya ayfeso boroqo woykko booththa gida ekkawus.

Worra medossati payidoni coora gididi eqidosona hayisatikka coo gidi eqidetesi eqida medossatika wora medossa gidishini enitta mattani worayi darri kehi betesi

Adusa tohiyne adusa qodhey diza kafoy mela mata matan eqides ha mela mithaka hayti dena asi izis sinta bagara yili ekiza mithatika de'etes.

nam7u wora medoosati issi matan eqqidi deettes ha nam7u wora medoosati maahe geetettetes ha maahe gizaytappe issi nozi oyddu tohon issinozi ducan uttides

daroppe lo7iza wora medoosa geetettizayti wora medoosati kaccera aduqide ekkida goynnara qaammi qaammidayti deettes ha qaammida koynatinne aduqida kaceti daroppe lo7ettes

gaammo giza wora me doossay wora giddora kezi eqqidi adussa cilli ekkiza maata giddon xeellees ha issi gaammoyka mitha matara gede simmidi iza xeellees

issi wora medoosay kacera aduqi ekkizay haythara eqqiday wora giddoppe kezidi eqqides ha wora giddoppe kezi eqqida medoosa madhoy zo'o.

ha medoosay wora medoosa geetettidi erettes ha medoosa sunthaykka wora boora geetettes ha wora booratikka paaththa uyishenne wora giddon hamuttishe bettettes

gelesho giza kare medoosay worappe kezidi gadera hamutishe dees ha gadera hamutiza medoosas ayfesoy lee7i lee7i ekkees

Haaththa medo7osa geetettida haylashoy haaththappe kare kezidi hayqqidi zin7ides ha hayllashoskka nam7u toynne daro aduqi ekkida goynay dees.

wora medoossa geetettiza qaare giza wora me doossay dees ha qaareska geday bootti ekkishin goynay aduqi beettes duunasoyka lee'i lee'i xeelletes

Issi worakana geetettiza wora medoossay dees ha wora medoosay issito bolla issito garse histi kamuttishi dees ha worakkanaska goynay paashshoti ekkees.

Nam7u wora me doosati issi matan uttida ha issi matan uttida nam7u wora medoossati maahen geetettettes ha maahe geetettizayssi haytheynne tuoy dees goynaynnikka adus.

Godare giza worame doossay ziqqi giidi okki xeellishe beettes ha ukki xeelliza godares haythey akki aakkinne pachin ekkees siidhesoykka gashe.

godarse giza wora medoosati issi guye kaaletti ekkidi hamuttettes ha godarse giza issi guye kaaleti hamuttiza medoosatappe ayfe laallidi issi maza issi medoosay bees

Wora medoosa dangarsa geetettidayssi worappe kezidi be zaalezara duunara gade caddidi hamuttes ha zaalezikka booththokko.

nam7o wora medosati maata giddon zin7ida ha wora medoossatikka nam7ay gaammo geetettetes ha gaammotikka guuthu meli ekkida maata giddon zin7ida

Issi wora medoosay maata mishe eqbees ha maata mizamedoosay gudduntha geetetti erettishin izas sinthe baggara daro haduqi ekkiza maatati deettes.

godare giza wora medoosati deettes ha wora medoosati nam7a issinozi eqqidi issinozi ichchidi deettes ha eqqidi dizayssassinne ichchidi dizayssas duunasoy lee7e